Li dey ap jigen la, jigen bu tahaw deff mess si bopa bi, sol robi borodeh. Si loho chamong bi mung fa taka lam, si baram bi mung fa taka jaro, ya ngey giss karo yi si ganaw.

Lii Dee ab ñaari taax la, si kow mu ngi am taax. Taax bi mu ngi am eskale yi jëm bësi suuf. Taax bi maangi fa gis bunta, good taax bi fii mu ngi am buntu. Waaw, fële mu ngi am ay palanteer yu bari ak garab I koko.

Li Mom ap newspaper la newspaper bi munge wane ne tubab bi tubab bangi teyeh mike GRTS la gambia radio gambia sen rujoh bi sen tele bi ak yenen yu kham neh si len dokh gambia radio television service mungi waneh aye xibarr si kaw

Li deh munga woneh neh ab taali la taali bi nak narri moto yu nuul nyugi taxaw pack waw amna ay laal yu neke nele laali hanxa la mogi ameh sponge sponge bi mo neka si birr waw lu weex moko cover pole yagi taxaw neeti pole lafi muna giss ak fili fili kuran waw yagi ameh tahh ak garabi mango fele si kanam waw amna ay boutique boutique bu bulo mogi nee waw ak talibeh di feng ak weei ri moto hawma.

Lii deeh nyaari dala la. Dala yu nyuul, nyu ngi tegu si kaw karoh, eti nii. Waw, nyaari dala la.

Amb tack la bou neh ci bourri youne

Mu ngi wane garab i banaana, garab bi banaana..banaana bi xob yaang fa, xob bi giriin ak doom i banaana yi, ñu ngi mééñe. Bii ni nak, mu ngi melni garab i kokko la, si suuf yaa ngi gis motto bu ñuul nëllé, ak ab nëëk mu ngi taxaw.

Waw nyugi giss nee photo bi mogi woneh naak bu jigeen am naari tanga si kanam ak naari tanka si ganaw waw mogi taxaw si ay nhaax nhaax yu green nhaax yu wertah lolu la netal bi wone nee.

Li ñénti domi mandarin la, mugii tégu ci kaw palaat bu wèèx.

Lii Dee moto gëlë gëlë la, gëlë gëlë bu weex, mu ngee daw si kow tali bi. Foos imeege bi maay gis, li maay gis, seetu moto la. Moto bu ñuul la melni, waay bëlé moto bu weex la, gëlë gëlë bu weex, muñ si moto bi di daw.

Kii ab janxa la, mu ngi takkë boopu bi, méés, takkë si ay pétaaw, sol caxxë, tiyee, maalo si loxo chaamoy bi, loxo ndey jóór bi, muñg ko tek si ndiñgam, sol yiree äda.

Lii lifin la, ñung kooy wax borosu pëënturee kaay, ñun ko tiyee si loxo chaamoy bi, pëënturee kaay bi mu ngi am, lu weex, kawar yu weex, waaw, pur pëëntur la, ñung ko tiyee si loxo bi. Mu ngi am tiyee kaay bu pooñgkal, mo lañuy pëënturee.